Halkaan waa meel laami ah dad ayaa wax jaale ah gacanta kuhaayo

Meeshaan waa meel qurux badan oo la dayac tiray

Waxaa fadhiyo gabdho badan

Waa kartoon kor kasaaran koosto iyo cambe

Waa meel hool ah wiilal badan ayaa fadhiyo

Meeshaan waa meel wiish ah waxaa yaalo fara badan

Halkaaan waa qol fadhi ah fadhi cadees ayaa yaalo

Waa gabdho xijaabo jaale ah wataan

Waa meel wado dabaqyo dhaadheer ayaa kuyaalo

Waa labo nin wato jaakado jaale ah

Halkaan waxaa ka muuqdo saxan cadaan oo ay ku jiraan rooti dhexda qudaar ugu jiro

3gabdhood fadhiyaan kuraas waxaa horyaalla miis caddaan ah

Waa wado laami ah waxaa soo socdo gaari cadaan ah

Waa caagad midabkoodii yihiin cadaan cagaar

Waa pizza midabkiisu yahay jaale

Wa meel hool ah waxaa yaalo kuraas cadaan iyo guduud ah

Waa dabqaad midadkiisu yahay qalin

Halkaanw axaa yaalo biyo caafi hilib iyo ukun lashiilay

Waa darbi wareegsan oo qabyo ah

Waa naago dhar cad cad qabo

Waa face washta wajiga lagu dhaqdo

Waa xafiis yaalo laabtoop

Halkaan waa suuq waxaa yaalo sanduuqa sarifka lacagaha

Meeshaan waxaa yaalo laa top dab ayuu ku jiraan waxaana hayso gacan gacanta waxey qabtaa shatib luga

Halkaan waa dhul cagaar ah waxa ka baxaaya Geed cagaar ah

Meeshaan waxaa yaalo miis ay saaranyihiin cuno fara badan sida malaay kalluun iyo cunooyin kale

Halkaan waxaa ka muuqdo solar midabkiisu waa buluug

Waa qudaar jikin hilib

Halkaan waxaa ka muuqdo nin qabo suit madaw ah shaati cadaan iyo taay guduud ah

Meeshaan waxaa yaala dhalooyin ay ku jiraan qudaar kala duwan